Yeya tye madwong i pii, pii ca twomme atwoma winyi gibino ka mato pii yeya acel tye ma tar acel tye ma wiye okinge makwar ento kala kome bene pat kala yeya eni weng bene patpat.

Laco ma kore nono ma oruko short keken obedo iteng yat kun tye ki macin yat ma tye ka ngolo yat idye bunga enoni yadi kono odong madwong ma en pud pe ongolo.

Dyangi ma tye ka wot i yo maleng ma kitye ka kwatogi kun ngetgi tye yadi kilum yadi ni mukene dong oyabo poto woko mutwone.

Gweno ki puc ineno wai gimito lweny pieni gwenoni oilo bwome woko calo mito tuk kalweny ikom puc puc i neno wai mito ngweco gweno enoni angweca.

Mutoka mucingi tingo jo ma gubino ka neno piny labwor tye ka wot kun lum ma woto ki i ye ni otwo.

Co man kono gitye ka yubo dogola nyonyo kun gitye gin abiro dogola nyonyo mukene dong otum oo ento mukene pud kitye ka yubone ayuba acel ocung acunga ka tye ka neno gin ma tye ka timmeni ki mukeneni gitye ka tic,

Vu matut ma kicweyo ki matafali kirwado kom ki daba pii ma tye ka mol ki kama pe kingeyo tye ka ony iye gure dwogo pii madit kun ngete ki ngete tye lum ki jami mogo matye ka dongo

Lutino kwan gubino ka mato pii itangi acel tye ma tye ka jolo pii icinge tye ka matone ki awobini tye ka jolo pii ma acel tye kamatone ni bene mito matonne

Dako ma ti ka cat icuk oruku labo kom me cat kikome en ti ka cato layata munu layata acholi ki jimi mapol

Min latin munu matar omako cing latine kun cing latin bit mako puto del komi woko ngido angida.

Nget man omako rec matidi acel i cinge rec eni kong ongamo dogge angama pii ma rec oa ki iye-ni dit ma pe lare eto nget eno ni pud omako rec nen calo pud obudwoko i pii-ni

Muje man tye ka loro lela iyo madit adada ki ingeye bene co aryo tye ka bino kun gitye ka boko lok yung layo acel latin matye kangolo yo bene tye kun ki ingete tye lum ki lum ki yadi mukene tye i teng yo ki teng yo aryo weng.